Suuraa kana irra kan arga jiruu, dataan biyyoota adda addaa haaluunsa adda addaa ta'een qixa'ee argama.

Iddoo kanatti argaa kan jirru, geejjiba konkolaataa halluu adii qabdu dhaabbachaa jirtu argaa jirra. Konkolaataan halluu adii qabdu kun saffisa gaariin waan deemtuuf, yeroo baayyee konkolaataa kanaan deemuu baayyeen jaaladha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru meeshaalee miidhaginaa halluu adda addaa qabatanii jiranidhaa. Meeshaaleen miidhaginaa kun halluun isaan qabatanii jiran halluu ba'ee mul'atu waanin taaneef ijatti laaluun namatti hin toluu. Suuraa akkas akkasii oggaan argu na jibbisiisa.

Suuraa kanarratti kan arginu bakka oomisha midhaan nyaataatii. Bakka kanatti midhaan xixiqqaa ta'an oomishamanii argamaa jiruu. Sadarkaa kanatti qonnaan bultoonni oomisha haala kana akkasuma oomishanii yeroo gabaaf dhiyeessan hanqina nyaataa waan furuu danda'aniif gammachuu guddaatu natti dhagahama.

Suuraa kana irratti kan argaa jirruu, firii mukaa halluun isaa diimaa ta'e bareedaa yeroo lagannaa nyaataa namooni baay'inaan nyaataniidha. Firiin mukaa kun annisaa gaarii waan namaa kennuuf nyaachuu baay'een jaaladha.

Suuraan kanarratti argamu suuraa shamarreen Oromoo haala gaariin babbareedanii uffata aadaa isaanii uffatanii, callee aadaatiin faayamanii jiranidha. Uummanni oromoo akkanatti bareedanii hawaasummaa isaanii yeroo cimsan yommuun argu baay'ee namatti tola.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru horgoggeewwan uffannaa uffatanii yeroo dhaabbachaa jiranidha. Horgoggeewwan uffannaa kana akka uffatanii dhaabbatan uffannaa hanga isaaniif ta'u filachuudhaaf isaaniin waan saalfatuuf haala kanaan mijeessanii dhiyeessu jechuudha baay'ee namatti tola.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru suuraa alaabaa biyya tokkooti. Alaabaan biyyaa kun halluu adii, halluu cuquliisaa fi halluu magariisaan faayamtee jirtudha. Alaabaa haala kanaan halluun faayessanii yeroo dhiyeessan natti hin tolu.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru uffata daa'imman yeroo ijoollummaa isaanii kunuunsuudhaaf itti godhaniidha. uffata lallaafaa jirbiirraa hojjatamuu wantoota akka fincaanii xuuxuuf kan fayyadu.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru fardi uffata aadaatiin faayamee gulufsiifamaa yeroo jiru agarra. Fardi kun ayyaaneffannaarratti akka itti faayessan, faayaan irra jiru ilaaluuf kan namatti toludha. Fardi adiin haala kanaan faayamee yeroo dhufu baay'een jaalladha.

Suuraa kana irratti kan ani argaa jiru iddoo bosonaa keessatti bineensonni bosonaa akkasumallee roobnillee roobaa jira. Suura kana irraa kan arginu rooba baay'ee hamaadha. Bineensonni bosonaa rooba kana dandamatanii: danda'anii yeroon akkasitti argu baay'een ajaa'ibsiifadha.

Naannoon kun naannoo bosona keessaa iddoo xiqqoo mukoonni irraa ciramanii argamaniidha. Bakka mukti irraa cirame sanatti, godoowwaan xixxiqqoo ta'an ijaaramanii bashannanaaf kan itti fayyadamaniidha namoonni yeroo baay'ee.

Iddoo kanatti mul'achaa kan jiru, suuraa nama guddaa akkasumas illee ijoollee nama guddaa ta'ee jira jechuudha. Asirratti kan mul'atu, namni fedha isaatiin yeroo maanguddoota gargaaraa jirudha. Akkasuma, ijoolleen fedha isaaniitiin yeroo maanguddoota gargaaran baay'ee nama gammachiisa.

Iddoo kanatti kan argaa jirru, mana yoo ijaarame namoonni immoo dhoqqee itti dhoobaa jiraniidha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru iddoo miidhagfamee, ayyaana tokko tokko kabajuudhaaf, kan akka guyyaa dhalootaa daa'immanii fi guyyaa misirroowwan wal kaadhimatan kan godhamu. Bakka miidhagfamaa bareedduu argamaa jirtu kanadha. Bakka kanatti halluun isaa illee baay'ee bareedaadha! Baay'ee namatti tola!

Iddoo kanatti mul'achaa kan jiru suuraa namni guddaan harka isaatiin gollollee oofee ka deemudha. Namni guddaan gaafa humna isaan waan akkanaa dhiibee deemu baay'ee na gaddisiisa. Sababni isaas, gollollee dhiibuuf humna guddaa barbaada.

Suuraa kanarratti kan mul'ataa jiru faayeffama aadaa oromoo irreecharratti faayamanii horatti gadi bu'anii irreeffataa jiranidha. Uummanni oromoo yeroo akkas aadaa isaa kabajatee uffata aadaa isaa uffatee malkaatti bahee irreeffatu yeroon argu gammachuu guddaatu natti dhagahama.

Asirratti mul'achaa kan jiru naannoo gabaa keessatti kuduraalee fi muduraaleen gurgurtaaf yeroo dhiyaatanii dha. Naannoo gabaa kana keessatti kuduraalee fi muduraaleen haala kanaan yeroo lafatti mul'atan arguun baay'ee nama jibbisiisa. Maaliif? Fayyummaaf gaarii miti lafarra taa'anii waan jiraniif.

Iddoo kanatti argaa kan jirru, suuraa baay'ee wal xaxaa ta'ee, suuraa dhabbata Elektiriikiiti. Dhabbanni Elektiriikii akkas akkasi wal xaxee gaafa jiru baay'eema nama jibbisiisa.

Suuraa kana irratti kan argaa jirru suuraa beeksisawwan adda addaati. Beeksisawwan kuni beeksisa Afaan Amaaraatiin barreffamanii jiraniidha. Barreeffamoonni kunneen barreeffamoota Afaan Amaaraatiin qofa barreeffamanii jiranidha. Namoonni Afaan Amaaraa hindubbisne waan rakkataniif barreeffama kana akkasitti maxxansuurra afaan adda addaan walkeessa makanii osoo maxxansanii gaarii ture. Akkana ta'uun gaarii miti.

Iddoo kana irratti kan argaa jirru suura dargaggoonni amantaa musliimaa dhaabbatanii sagadaa jiran argina. Dargaggoonni haala kanaan amantii isaani hordofanii gaafa dhaabbatan baay'ee nama gammachiisa.

Iddoo kanatti kan argaa jirru suuraa beeksisa dhabbata sarara Itiyooteelee koomidha. Akkasumallee konkolaatan ni argamu

Suura kanarratti kan argaa jirru meeshaaleen geejjibaa bishaan iddoo tokkorraa iddoo biraatti geejjibaa jiru jiraniidha yeroo rakkoon bishaanii mudatuutti meeshaalle akkas akkasi fayyadamanii bakka hanqinni bishaanii jirtutti geessuu gammachuun guddaatu nutti dhagaahama.

Suuraa kanarraa kan agarru alaabaa biyya halluu afuriidhaan jirudhaa. Halluu magariisa qaba , halluu cuquliisa, halluu diimaa fi halluu adii qaba.

Iddoo kanarratti kan argaa jirru kophee lama halluu gurraacha qabatee iddoo teessuma isaa qabatee kan taa'aa jirudha. Kopheen halluu gurraachaa kun baayyee kan nama jibbisiisu, gaafa ijatti ilaalanillee baayyee kan nama hin gammachiisne .

Suuraa kanarratti kan argamu suuraa dubartiin kophaa dhaabbattee iddoo oomisha midhaanii keessatti wantoota midhaan huban adda baasuudhaaf mala ammayyaa fayyadamaa jirti. Dubartiin akkana cichoominaan bakka oomishaa keessa dhaabbattee oomisha to'attu nama gammachiisa.

Suuraa kanarraa kan argaa jirruu miidiyaa hawaasummaa vaayibarii jedhamtu namoonni baay'inaan bilbila ittiin haasa'uudhaaf fayyadaman akkasuma namoonni tokko tokko illee iddoo adda addaatti wanta yeroo hedduu hin mul'anneef namoonni haala gaariidhaan itti fayyadamuuf kan baay'ee nama rakkisudha.

Suuraa kanarratti argaa kan jirruu, shubbistoonni weelluu duukaa shubbisaa yeroo jiranidhaa. Uffata aadaa wal fakkaatu uffatanii waliin shubbisaa yeroo jiranidhaa. Ulee qabatanii.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru, Man-kuusa meeshaalee nyaataa keessatti tarreeffamanii jiranidha. Man-kuusa keessatti meeshaalee nyaataa haala gaariin naqamanii, teessumni isaallee baay'ee kan nama gammachiisudha. ijatti kan tolu yeroo ilaalanillee.

Bakki kun bakka miidhagaa uumamaa hara Wanciiti. Bishaa argaa jirra bishaa halluu waan halluu cuquliisa qabu of fakkeessee baay'ee kan miidhagudha.

Iddoo kana irratti mul'acha kan jiran, da'imman mana barnoota keessaa kan jiran barsiftuu isaanii wajjiin taphacha jiraanidha. Haala kanaan da'imman yeroo mana barnoota keessatti taphatan namatti tola. Akkasumaas barbachisummaa barnootaa da'imman yeroo hubataanii, barnoota irratti cichoomanii baratan gammachuu guddatu nati dhaga'ama.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru nama guddaa uffata uffatanii jiranii dha. Akkasumas wanta ta'e mataatti maratanii kan jiranii dha. Waanjoon ittiin qonnaan qotamu illee akkasumas cinatti kan argamuu dha.

Iddoo kanatti mul'achaa kan jiranii, Meeshaalee man-kuusaa keessaa baafamanii gurgurtaaf dhihaachaa jiranidha. Meeshaaleen man-kuusaa keessaa bahan kunii akkaataa hanga isaanii illee keewwamanii kan taa'anii, hangi isaanii illee baayyee kan namatti miidhaguu, baayyee kan namatti bareeduu meeshaaleen Kun baayyee ajaa'iba.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru bakka ayyaanni addaa addaa itti kabajamu, akkasumas bakka misirroon itti wal-kaadhiman irratti faayyeeffamee, bareedee abaabootiin miidhagfamee bakka taa'aa jirudha. bakka akkasii yeroon argu baay'ee na gammachiisa.

Iddoo kanatti kan argaa jirruu, fakkii bareeduu fi miidhagduu allaattii samii keessa balali'aa jirtudha. Allaattiin Kun halluun ishee adii kan ta'ee fi baayyee kan namatti toltudha samii keessa dudduuba ishee illee haala gaariin faayamtee jirti. Faaya uumamaa addeenya kan ofirraa qabdu.

Suuraa kanarratti kan mul'achaa jiru beeksisa aadaa uffata Walaayittaati. Aadaa uffataa kanarratti shamarreeni qaamaan xiqqoo taate, aadaa beeksisaa kanarra gaggeessaa jirti. Shamarreen qaamaan xiqqoo taate yeroo akkas beeksisa aadaa sabashee mul'isuu irratti hojjettu, gammachuu guddaatu natti dhagahama!

Suuraa kana irratti kan mul'atu, iddoo bashannanaa daawwannaati. Iddoo bashannanaa daawwannaa kanatti biqiltoonni magariisaa akkasuma illee haalli teessuma garreewwanii mul'achaa jiru. Haalli teessuma garreewwanii Kun bashannanaaf baayyee gammachiisoo, baayyee kan namatti tolanidha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru dhugaatii alkoolii qaruuraa irra keessaa qaruuraa biraatti buufamee dhugamuuf qophaa'aa jirudha.

Iddoo kanatti kan arginu suura midhaan bilchaata jirudha. midhaan isaa bilchaate hundee isaa wajjin dhaabamee jirudha.

Iddoo kanatti kan argaa jirru abaaboo miidhagduu, halluu diimaa qabdu akkasumas uffistuuwwan teessumaa illee ni argamu. Daddabarsituun Televezyiinii ni argamti.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru, taphattoonni kubbaa miillaa yeroo waancaa olkaasaa jiranidha. Hojii isaanii irratti guddaa gammadanii ,jabaatanii hojjetanii yeroo akka kanaan waancaa olkaasanii mul'isan baay'ee nama gammachiisa.

Iddoo kanatti mul'achaa kan jiru suuraa bineensota bosonaa mimmiidhagoo gadamsa jedhaman. Bineensonni kun iddoo magariisa baay'ee bareedaa ta'ametti mul'achaa jiruu. Gaafi isaaniillee akkaan kan namatti toluu fi baay'ee kan nama gammachiisuu dha.

Iddoo kanatti argaa kan jirru, suuraa mana nyaataaf dhugaatii keessatti nyaanni qodaa isaarra qixeeffamee nyaachuuf qophaa'aa jirudha. Asirratti kan argaa jiru, dhugaatiin isaallee bira jira. Osoon nyaata kana nyaadhee, baayyee natti tola.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru suuraa raafuu maraa halluu magariisa qabu, lafarratti haala gaariidhaan oomishamee argamaa jirudha jechuudha. Raafuu maraan kun ifatti gaafa ilaalan baay'ee namatti bareeda. Iddoo kanatti dhamdhamni isaallee baay'ee gaariidha waan ta’eef nyaachuun natti tola.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru yeroo, humnoonni nageenyaa sochii hojjachaa jiranidha. Humnoonni nageenyaa akkas toora galanii wal duukaa qixaa'anii, yeroo akkas ispoortii hojjatan yeroon argu baayyeen ajaa'ibsiifadha.

Iddoo kanatti kan mul'achaa jiru suuraa alaabaa mootummaa naannoo Sumaaleedha. Alaabaan kun halluu afuriin bareeddee faayamtee jirti. Halluu diimaa qabdi, halluu adii, magariisa akkasumasillee suuraan Gaalaa irra jira. Suuraa Gaalaa gaafan alaabaa kana irratti argu baay'ee na gammachiisa.

Asirratti kan mul'achaa jiru suuraa qabeen aadaa Oromoo bareeddee, miidhagdee, halluu dibamtee mul'achaa jirtudha. Uummatni Oromoo qabee akkasii yoggaa qabaatu, gaafa yaadattu baay'eema nama ajaa'iba!

Suuraa kanarraa kan argaa jirru, weellisaa beekkamaaf kabajamaa Oromoo kan ta'e, Yoosan Geetahun, uffata gurraacha uffatee kan argamudha.

As irratti kana arginuu mucaan durbaa buna aka'aa kan jirtuu dha. Teessoonis kan jiruu fi ibidda bobeessitee kan jirtuu dha.

Iddoo kanatti argamaa kan jiru, suuraa namni tokko jilbeenfatee abbaa amantaatiin eebbifamaa jiru agarra. Namni guddaan akkas kasoominaan gaafa waaqasaa fuulduratti jilbeeffatu baay'ee nama gammachiisa!

Suuraa nuti argaa jirruu, meeshaalee aadaa marqaa ittin nyachuuf fayyadaniidha. Akkasuma illee meeshaalee waan tokko tokko fayyadaniidha. Meeshaalee akkas akkasii ,yeroo durii bifa aadaan akkasitti qopheessee yeroo dhiyeessuu baay'ee na ajaa'iba. Osoo ogummaan sun amma jiraatee silaa iddoo guddaa irraa gaha hawaasni keenya.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru meeshaalee aadaa gosa adda addaa kan fannifamanii jiran jiru. Kan kaa'amanii jiran jiru. Teessumni irra taa'an jira. Teessumni irratti nyaata nyaatan jira.

Iddoo kanatti kan argaa jirru suuraa biqiltuu, firiin isaa illee baay'ee bareedaa kan ta'e, halluu gaarii qabu, nyaachuuf illee baay'eema kan namatti toluudha. Halluu isaa gaafa ilaalan baay'eema nama ajaa'iba.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru konkolaataa bareedduu halluu gurraacha qabdu habaaboodhaan faayamte wanta akka magariisaa fuuldura dhaabbachaa jirtu agarra. Konkolaataan kun dudduuba biqiloota magariisaatti mul'attee biqiloota magariisaa kana wajjin wal duukaa miidhaganii mul'achaa waan jiraniif ijaan yoo ilaalaman baay'ee nama gammachiisu.

Suuraa kana irratti kan argamaa jiru Simbira reefa guddachaa jiruu dha. Simbirri kunis qofa bosona keessa haadha irraa adda ba'uun kan jiraachaa jirtuu dha. Simbirri kunis haadha ishee irraa adda baatee waan jir tuuf nageenya isheef na yaaddessa.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru shubbistoonni uffata aadaa uffatanii shubbistoonni dhalaa fi dhiiraa weellisaa duuba hiriiranii shubbisaa yeroo jiranitti agarsiisa.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru sareen tokko dhagaa buufamaa jirurra dhaabateera. Sareen kun asirratti yeroo dhaabbachaa jiru wanta fuuldurasaa jiru ilaalaa kan jirtudha. Yeroo isheen xiyyeeffannoo waan tokkoof laattee ilaalaa jirtu yeroon argu baay'een ajaa'ibsiifadha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru dubartiin tokko suura guddicha beeksisaaf ta'urra teessee, akka beeksisa waan barbaadu barreeffamootaan deeggartee taa'aa jirti.

Suuraa kanarraa kan argaa jirruu, bakka hojii, waajira guddicha beekkamaa itiyootelekoom jedhamuu, namoonni waajiricha keesaa hojjachaa jiran mana hojii sana keessatti argamu.

Asitti kan argaa jirruu, asheeta boqolloo irraa quncifamee akkasumas immoo baala isaa wajjin walitti qabamee jirudha. Asheeta boqolloo halluu adii qabudha Kun walirra taa'ee argamaa jira.

Suuraa kana irratti kan argaa jirruu, suuraa tajaajila hawaasummaa addaa addaa Iddoo itti kennamuudha. Fakkeenyaaf iddoo haalli qilleensaa to'atamu, iddoo geejjibni addaa addaa jiru, iddoo waantonni gurguddaan irraa fuudhamaniidha.

suuraa kana irra kan arginu namoonni lama waliin ta'ani ( abba manaaf haati mana) buna dhugaa kan jiranidha. Bakka kanatti kan argamu iddoon abiddaa jira. iddoon itti nyaata qopheessan jira. Iddoon itti buna danfisanis jira. Jabanaan jira.

Suuraa asirratti mul'atu kun suuraa man-kuusa keessaa wantootni gurguraman keessa taa'anii jiraniidha. Man-kuusa keessatti wantootni haala kanaan gaafa tarreeffamanii jiran bitachuudhaaf baay'ee salphata. Kanaaf, wantoota akkanaa kana haala kanaan tartiibaan kaa'uun baay'ee nama gammachiisa.

Iddoo kanatti kan argaa jirru, suuraa midhaan haala gaariin margee jirudha. Midhaan kun callaan mataa isaarra jirullee baayyee kan namatti toludha. Haala gaariidhaan oomishamee, miidhagee, bareedee jira.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru ijoolleen shamarranii walitti nam'anii wayyaa gurraacha uffatanii haala kanaan mimmiidhaganii ayyaana yeroo kabajaa jiran agarra. Obboloonni akkas walitii qindaa'anii yeroo ayyaana kabajan arguun baay'ee na gammachiisa.

Suuraa kanarratti kan mul'achaa jiru suuraa meeshaa bishaan dhugaatii buusuuf tajaajiludha. Meeshaa kana keessaa bishaan dhugaatii yeroon buusee dhugu baay'ee na gammachiisa.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru suuraa sareen tokkoo fi namni tokko wal cina taa'aa jiraniidha. Sareen kun nama kana hordofee duukaa deemee bakka inni taa'u ,bakka inni deemu, duukaa deemee taa'aa jira. Akkas sareen namatti madaqxee nama duukaa deemtee taa'uun baay'ee na ajaa'iba.

Iddoo kanatti kan argaa jirru suuraa biqiltoonni magariisa dirree qonnaa irratti oomishamaa jiranidha. Bakka oomisha irmsaaniitti biqilootni magariisaa akkasumas biqiloonni firii laachuu danda’an oomishamaa jiru. Akka kanatti qotee bulaan oggaa biqiloota magariisaa oomishu baay'ee nama gammachiisa.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru suuraa saamunaa qaama ittiin dhiqatamudha. Saamunaan qaama ittiin dhiqatan kun baay'ee gaariidha. Qaama namaaf illee qaama namaaf dhibee gogaa qaamaarraa qulqulleessuuf baay'ee nu tajaajiludha. Qaama isaanii dhiqachuuf namoonni kana filatu.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru daandii magaalaa gidduu darbaa jirudha. Daandiin magaalaa gidduu darbaa jiru kun haala gaariidhaan dhagaan irra buufamee hin jiru. Magaalaa akkas miidhagaa ta'e gidduu yeroo daandii biyyeedhaan dabarsan nama hin gammachiisu.

Asirratti kan argaa jirruu jaldeessa jedhamaa . Bosona keessattii argamuu. Biftisaanii gurraachaa. Fakkaattin isaaniillee haala ajaa'ibsiisaa ta'een fakkaatanii jiruu. Muka yaabbatee kan jiru jiraa kaan immoo akkumatti dhaabbachuu jira.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru konkolaataawwan geejjibaaf fayyadaman daandii qabatanii tartiibaan deemaa akka jiranidha. Konkolaataawwan qixaan sirreeffamanii hiriiranii jiru.

Suuraa kanarratti kan argaa jirtu beeksiisa yoo ta'u, beeksiisa adduunyaatiif fayyumma qabu, sammuudhaaf addunyaan baase afaan amariiffatiin maxxanfamee jirudha. beeksiisa fayyuummaa sammuudhaf addunyaan akkanatti baase yeroo maxxansu baay'ee na gammachisa.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru taphattoonni kubbaa miilaa lama garee faallaa ta'an hordofaa yeroo jiranidha. Taphataan tokko fuuldura bu'ee taphataa isa tokkommoo hordofaa yeroo jirudha. Iddoon isaanii iddoo magariisa baay'ee bareedaadha. Baay'ee kan nama gammachiisudha namatti tola.

Suuraa kana irratti kan argaa jirru, iddoo miidhagina nam-tolchee namoonni itti bashannanuun naannoo harawwan uumamaatti qopheessanii yeroo boqonnaa isaanii deemanii itti bashannananii dha. Bakka kanatti harawwan babbareedoon miidhaganii argamu.

Suuraan asirraa argaa jirru Kun, suuraa iddoo seenaa qabeessa , bakka teessumni lafa isaatii caccabaa ta'edha. Teessuma lafaa akkasii irratti balaa uumamaa addaa addaa raawwatamaa waan jiruuf akkasumas raawwatamaa waan tureef iddoo kana irraa dhaqanii deemuun of eeggannoo gochuun baayyee barbaachisaadha.

Suura kanarratti kan argaa jirruu namoonni meeshaalee aadaa bokkuu jedhamu kan uummata oromoo keessatti bal'inaan abbaa gadaadhaan qabatamuun beekamu qabatanii aadaa yeroo mul'isaa jiraniidha.

Suuraa kana irratti kan argaa jirruu, suuraa Meerii Didhaa aartii Oromoo keessatti nama gumaacha guddaa taphachaa turtee fi ammas taphachaa jirtudha. Aartistoota Oromoo akkasitti yeroo jiran arguun arguun cimanaa fi ogummaa ishee baayyeen ajaa'ibsiifadha.

Iddoo kanarratti kan agarru, suuraa meeshaalee mana keessaa, kitaabilee adda addaa, akkasumas bakkawwan keessa kakkaawwamanidha. Meeshaan kun kitaabilee haala fayyummaa isaaniin eegee waan kunuunsuuf itti fayyadamuu baay'eeman jaalladha.

Iddoo kanatti argaa kan jirru suuraa kophee ammayyaa dha. Kopheen ammayyaa'aa halluu diimaa ta'e qabatee jiruu dha. Kopheen kun halluu kanaadhaan faayamee gaafa dhiyaatu baay'ee na jibbisiisa.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru suuraa uummanni Karrayyuu rifeensa isaa haala kanaan miidhagfatee mul'achaa jirudha. Uummanni Karrayyuu haala ittiin rifeensa miidhagfatee mul'atu qaba. Yeroon uummata kana rifeensa kana haala kanaan miidhagfatee bareechatee aadaa isaa mul'isu yeroon argu hedduun gammada.

Iddoo kanatti mul'achaa kan jiru kuula miidhaginaa akkasumatti illee gorgoggeewwan mimmiidhaganii abaaboon faayamanii jiru. Bakka ta'aa, bakkeewwan akkasii taa'ee boqochuu baay'eeman jaalladha. Sababni isaa, gammachuu guddaa naaf kennu waan ta'eef.

Suuraa kanarratti kan argamaa jiran hoggantoota siyaasaa Oromoo gurguddoo Dr Abiyyii fi obbo Shimallis Abdiisaa dha. Dr Abiyyii fi obbo Shimallis Abdiisaa yeroo akkas kana walcina dhaabbatanii waa'ee siyaasa biyyaa irratti dubbatan yeroon argu gammachuu guddaa natti dhaga'ama.

Iddoo kanatti kan argaa jirru, tuubboo halluu gurraacha qabu kan lafa keessa loofamee bishaan bakka tokkorraa bakka biraatti kan dabarsuudha jechuudha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru, dubartoonni gabaa keessatti qullubbii diimaa, dinnicha, kuduraaleefi muduraalee gurgurtaaf dhiyeessanii yeroo ta'aa jiran agarra. Meeshaaleen tokko tokko illee gabaa keessatti diriiranii cina isaa taa'anii ni argamu.

Meeshaan kun meeshaa ammayyaawaa yeroo ammaa baay'inaan itti fayyadamanidha. wantoota tokko tokko eeggannoodhaan qabsiisuu akka isaan hin cabnetti eeggannoodhaan tursiisuudhaaf kan fayyadu meeshaa elektirooniksii ammayyaadha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru bosona iddoo biqiltoonni magariisaa baay'inaan itti argamaniidha. Bosona kana keessatti mukkeen akka Odaa mukkeen mimmiidhagoo gaggabaaboo odaa sana jalatti diriiranii ni argamu. Akkasumas margawwan xixiqqoon illee ni jiru.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru, suuraa konkolaataan fe'umsaa guddaan daandiin qabtee deemaa kan jirudha. Daandii gurraachaa gamoowwan keesaa darbu keessa darbee deemaa jira jechuudha gamoonsun konkolaataan kun.

Suuraan kun kan inni nutti mul'isu, meeshaa ammayyaa yeroo ammaa kana namni baayyeen herreega ittiin hojjachuufi unkaawwan adda addaa ittiin walitti qabuuf kan fayyadamanidha.

Suuraa kana irraa kan agarru biqiloonni magariisaa iddoo bal'aa ta'e qabatanii, bifa uumamaa, miidhagina magariisa isaanii qabatanii argamu. Bosonni itti marsee jira.